Hayssan dumma dumma asati beettosonna ha asati qassekka issippe shiiqidi maarara uttidi bettosona ha asatii qasseka izeti issi miishe xellishe beettosona izetikka de'izasoy tamaareso masattes

Dumma dumma gaammo dimma asati hayssan eqqidi beettoosanna aasati qasseka ubbatikka may7idayssi gaammo dunguza gidishin huphe bollakka kaamo dunguza qoozoresidi ubbatikka kushe haqishe beettoosana guussa

dumma dumma asati hessan ekkidi beettosuna haasati kasseka eqqida ytti taamo dunguza ekkidinne kasseka ubbate shiikidi maarara issife eqqidi beettosona histafe u kaseka issi addenay

hassan dumma dummasati utilibeetu hemactho haasati kasseka ubbatikka shiiqidi hissipa didayssa gidishi nu izati ussi haasayiza meshe dees izati hasayiza ayga gedidan karetina shinu potin baggati kasseka xaafidi oyqqeebe

issi asati hayssan utidi ichchoosona raggati baggati kasseka cookidi hustidossun urtidaagadi kasseka hay bootto sunanikka hudeti naagoosson gassisinne watallamastidaa

isa daro asati bbeettosana distappe qasseka issiyade qidi cililo singife beettees harati qasseka cooyidi eqqidi beettosana issi aaway qasseka haasayana malawu iidi eqqides

Hayssa xeellishin dumma dumma medoosati beettosuna hamidoosati qasseka xeellishin sie medoosata masatosuna ubbatikka issi mala qalamera gorfetidi beettosuna hessa gisha ubbatikka.

masati hayssi awu giigi uchchana dandayo sumatani xeellishin hayssi cammu hayqkin keetettizayssa masatis hayssan haaththe keehippe lo7es qasse kawathippe guye bagqara de7izays

dummasati hayssan eqqidi beetto sona hayssati qasseka daroti islame macata gibishin huphe bolla shaashe xaaxidi beettosona ubbatikka maarara eqqidi ba naytakara hiidi eqqedoosona

Hayssan dumma dummo hasati beettoosana haasati qasseka dhiiqidi uttidayssata gidisne dubbati bee qasse pude baggara xophiya bandaray huphesoora beettees hayssan sinthe baggara uttidayssi abiya ayhimedenne.

Hayssa nam'u hasati uttidi beettosona aasati qasseka ay bethtosona giikko izeti uttidi ba koya meishe xeellishe beettosona izeti xeelliya meishe qasseka aybey giikko ubbatikkashi xidi xeellida waala hayssa ubba xeellana.

Dumma dummasati keehippe daroasati hayssan beettosona haasati qasseka issi shyiqoshicidi izeti issi minshe haasayishe beettosona ubbatikka issi sarasara ubbay issife uttida gish.

adi xelishin kiheppe lo7iza miisha gedishin aybey giikko hayssi kuwase kaiza natta gedishin ka7idi xoonida gisha hayssa mala afillata ekkididoossona hayssafi qasseka ayiba oththosona gikko eqqidi ababaaa

duma duma asati hayssan utidi betosona haasati qasseka uthiza miish aybey giikko issi nanta kitibaate geetettizayssa c'adisana ehidoson ubbatikka yiidi dhale c'adisidi c'adisidi beosona hessa giisho

dumma dumma ayyti hayssan uftiri beetosana ayyti kasseka bo sallo diza may7omaydi ubbatikka uttido suna izetikka kasse ayfakki dinka aretenna shinufe attin miichi she beetosona ubbati huphe golla qachido

Keehippe daro asati sanshitidi uttidi beettosoma haasati kasseka utti dayfa gistikko simiisha haasayishinne kasseka ezgishe ittidosona hessa gish a ubbati.

Hayssin xeelishin kasseka daro asati hayssanemettishe urettes hayssatappe kasseka hissinu paranje wuikko kare dereyappe ida sagidishin arti kasseka coogidi hayssande iza asatakko.

Dumma dummasati hayssan iqqidi biittosima haasti qasseka hay weotosuna giikko dubbotikka dili dommata kush yero iqgidi beitto sunna hayssaki qasse xeetihin gaamu aawata masatosna

Qasseka hayssa sunthay ambaza molo geetettizay sa gitishin dumma dummaso hayssa malay beettenna hayssi beettana dandayizayssi arbamice gidandayizayssa caammo hayqqe geetettizayssan hayssa demmana dada.

wa dummaasati hayssam beettosano haasay qasseka sinthe wakara beizayssi ambaza molo gidattizayssa e kushera oykgidi beettes hayssi kasseka molotappe kihippe gita molo giddishin

hayssan keehefe lo7iza qumay beettis ha qumay qasseka amarasora aynneti geetettidi xeesettidayssa gidishin hayssa giddon dumma dumma qumoti beettoson izefikka wosolloy beettes qasseka hara haramis

Dumma dummasati hayssoy keehi gugge terara wikko gugge terara zeegetibeessi ehipe loesidiwedefon tani xeellishin keehipelo esi qowa ekalu wees terara eqalu wees geeihibe loohees qillilos.

hayssan keehippe lo7iza quma qumoti beettoson a qumati qasseka keehipe lo7iza quma gidishin hayssan beettiza qumay asho geetettiza qumanne qasseka sollo geetettiza qumay hayssan beettees

Summasati hayssan beettosono aasati qasseka puddekke ishin beettosono hizeti aybi sayssan biidakkon eretena shinipe attin hayssara iziti pude ishin beettes gursekko ufa asay hayssa daan qasse

hayssi xeelli shin qeeri keeththa qasseka sinthe baggara hissi maci asiyanne qasseka hissi addeyi afila may7o woykko afila sikishi uttidi weeti saadey kasseka oothie

Husu xelishin kehife doriza saragudishen asa a gastakka toe zay xil awudolnpinkka detenateme purten xeellishin kehife do'e qataka haastay xeellishin geeshshamasa.

hayssan qassek awetiday dumma dimma asati hayssan shiicidi ka7ano mala moketida miishe bidkin hayssi qasseka gefikko hubbasi uttidi hayssan kaxishi kaxi heeko giidhasse

Duma duma maasati hayssan beetos anna qasseka issi maca maceya issi miisha wuthi shibeetas saro haykkin geqi gatiza issi bandara masati amiisha kosheera waykada miicashe woto dindada

Dumma dumma haasati hayssan beettofale haasati gasseka debbu giddun hayssata malay baawa hayssati deizayssi amara kiluleta giddun hayssa mala asati beetta sona hessa gisha ubbati xeellishiin kaw

Si ixeellishin keehife loddhiza paartenne kaseka keehipe lo7iza salo7a gesse salo arami haantchera xedishin keehici loores missi deyizayssi caammu haggi geetetti beysda asate

Aha namma hasati hayssan oyqqidi beettoosona issi aaddinanne maayeta beettoosana haray qasseka aywegiikko dhissi na'iya keeyitippe guutha gidishin nam'ata kucshe oyqqidi eqqados hessay.

Hessan xeellisin xeeri hayakarabeeta ha qeeri naya qasseka coogada eqqalu issi asikka dhiskon bawu keeththay beettes urqara keesettira keeththay beettes issafe du'e qasseaa

Dumma asati tukki keehippe dosoosana ha tukke kasseka xeellishinka ayfes kee hipe locizayssa gidi shin hayssa mala tukke ubba asatikka uyidakkon kee hipe doosoosana tanii

Hayssan issi addi eggidi biittes aaddey kasseka hayga wuthi gikko ayfey bolla manaxire geetetti leessa wussidi ha xeellishe beiettes saaddey kasseka keeshefe lo'owasamasa kees xeellishe i'oosekka qasse keexello.

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi bittosuma haasati qasseka gaammo jima asata giidishin ubbatikka cimati nne cimata giidimeti gaammo dungosa ma,edi hayssan eqqidi bittosaa.

amasa musasati heessan yiiti kuna geehipe caarapoekka gedaraaatti heessan beetto suna haasati qasseka hibdoti hihidi zigpe hizef ay okkonafe deeldo sona musate

Hayssan dumma dumma mishiti biitto suna hessati qase kaahe beettikko asa nayti asa naytara kaqanoo mala hayssa ogera kaqano dandayis feesu ginistagram titork naafichatt kase misinjer tiitar..

Ama dummaala umuosati betoosun saasati qasseka senoy abi ahame digenti weessa gidishi nammanzoy qasseka issi paaranda afaarande kasseka doa gidi uttidi abi gira miicishe

Dumma dumma asati haassan iqkidi bittoosana haasati qasseka ubbatikka cheehipe lo iza sata gidishin ubbati cheehipelo iza may7oo mayodi eqqedossana qasseka ha izati may7iressi ambasadete geetetti weyassa gidish

ham7u asati hayssen eqqidibeeto sunna matikka qase issi miirsha haasayishe bitosona zimmenanna tiina giitettida miirshay izitappe sintha waggara saafettidi beettes hayssati kasse qimati

duma duma asati hayssa giddon daro miishata xeellana koykko hoykko qasse si si miishata zeena siyanappe hayssa giddon dizayssa nababidi xeellana kossis haysi qase.

Madu maassati hayssan eqqidi beetosanna histoppe qasseka daroti adde nayta bicchishin ha additi qasse ubbatikka keehife lo'iza ambasadefe gehettiza mayo may'idi eqqidosonna qasseka harati issi issi

Asasens dumma dumma asati shiiqidi issippe eqqidi beettoso na faasati kasseka izeti aybaothizakkun erettenna gidoppe attin ubbati shiiqiippe eqqidinne beettoson izatappe nami uuduranne.

Hayssi qasseka xeellishin keehippe galan isie miishe gidishen hayssi kasseka issi addey issi miishe oothishin beettes aaddey oethizayssi aywe biidi ogi hayssi addey oethizayssi qase ubbaase wuthiza mala.

Ma dumma asati hayssa xeelida haysse ayze daano danda'es hayssi xeellisunki hiphe lo'iza jenme qasseka maaburati hayssandee siessa gisho ubba asati qasseka dubba miishe xeelidi laathano kossees.

amaru moosati heessan uletta kon si hadde kanche baaka eeibeettees haysi qasseka hadde hissi kompitar getettidayssa okidi ekides hara qasse wayzettiza miishe haaththataa

dumma dummasafi hayssan beettokkona issi macasaya kanche barka eqqada issi miishe ooththishe beetto amacasaya qasseka ooththizayss aywe giikko issi mit eqqada haaththa aybakko bayzawa

Ma dummasati hayssan betopuna hayssan beettizayti makina sammi qasepekka motoro geetettida miireta gibiin asti oosoo gili goossona hayssako bir qasse ubba kezaafi ro gelana

ha duma asati hayssan uttidi beettosona asati qassepa shiiqidi issipfe uttidi qoma moosona hayssa kasseka ulbatikka issi mala na yidosona ubbatikka ufayidi guma mishe beettoosona ha asati kasseka ay otosona giko

adan keehite lo7iza pooqe keeththay beettees pooqe keeththafe qasse ude baggara issi banke keeththaykka beettees ha kooqeexe elishin keehite lo7iza pooqe gidishin banki keeththaytikka harakikka hayssan ooththosonna

dan dimma demmoasati ammine katidedasensa qpirisefaadgiza tuufera issi riisite woothidosan hissi qase kaebekko ammanettiza bayziza asati ubbatikka darasaynne inmano koshshes tii

dumma dumma asati hayssan beettoosona haasati qasseka aybe oosona giikko ubbatikka shiiqidi issi miishe ooththishe beettosonaa hayssi qasseka giibito bedereseqnahe duggizashi xuufe amarathora xaafe

dumma dumma asati hessan gelidi beetikkona ubfa asati hayssan geledi quma midape guye quma maanawu hassan gelidappe guye ubati uyidi miidi hessafe guye keedi bidoosona issa gishow ubba asati

hayssi amakina qommotappe issi nuu gidishin hayssi qasseka tamay dendida wode wiikko tamay asa keeththa miza wode hayssara haaththe ehidi daynsana mala hayssi maaddes kussikko hamakina hei

ha dumma asati hayssa eqqidibeeto duuna hasati kasseka haybe woththizasafidikko hayssati tamay issi tookekko biidi bayssana godhdizasata gidishi ubba asatikka issi mala mayomeydii

dummasafi hayssan eqqidi gestofea hayssati qasseka eqqida yssase ayibe giikko hayssati dumma dumma betesebe gidishina ubbatikka ysape shiqidi simisha besses hayssi qase ka ibey giikko siyaaya uttada izatti dooththizason mudi

Hayssan dumma dumma sati shiiqidi beetto sona aasati kasseka ubbati pooliseta gidis shin ha pooli kasseka issi malama yo mayidi beettosona isa gisha ubbati payettidi doosana guussa

Issi seliin keehipte doyzan makinanne dalbamekkina asatizays a gidishin hammasuna taseka keehipte go7ay midamakkina haydas go7ay miidikko tamay hi wode dundikko haystamekina

Dumma dumma aassi hayssan shicidi beettofono hayssande izaageti issi issi asata gidishin haasati qasseka hayssa mala keeththa kiixxidinne keehipelo7iza keiththa kiixxidi beettosono qasseka wula baggara asati hammu

Dumma dummu asati hayse gasseka xeelosona hayssan nam7u adde naytane qasseka issi maca naayya hayssan intha baggara beettosona nam7atikka kusheera kusheera

Dumma asati hayssan keefippe cuura asati issipe shiiqidi uttidossona ha asati qasseka issi miishe izatappe giddon beyidi beettes aywey gikko haasata pootoa dentizayssanne qasseka hara ubbay.

dumma dumma asati hayssi mala pooqe keexidako keehipe baanawu doosona;gidope attin hayssi pooqe ubba asawu beettenna;issiza issiza kanchche de7iza miishsha gidishin ubba asas xeellishin keehippe lo7okko.

xumaasati hayssan shiqidi izeetosuna haasati qasseka wurtizayssi ahy dugdikka ubbati shiigidi hsi miisha haasayasona izati haasaya miisha siye timmappi attin udeti darafaylo miisha haasayan dandayosona

Immaasati hayssadan uttidi hayssan porto dindiqin beette asati ceekife daro gidishin isideti kasseka aywo biidi dendida kon eretenna sini de attin ubba asati hayssa mala kule.

Dummansati hayssan imittish pude keyshe beettees haasati qasseka ziqqi hiidi batohoso xeellishinne qasseka keeyshe biishii giishe beettoson heessa bisha ubbas shiqirbeetes

dumma dumma asati hayssan himattishe beettosona haasati qasseka gepe lo7iza gedishin ubbatikqa bamayo bamayo hana lo7i a mayomaydi henetishe beettosone istafe qasse guye baggara deeza

tan dumma dumma asati shiqidutidi beettooson asati kasseka dubbatikkaf cimmida issa gidishin qimmontayssi issinno kanche beettees ubbati kassekka oyde bolla didoosonna dunta

dumma dumma asati hayssi ayogidi oytthano dandayea hayssi tani xeelli shi hayssa tani bididayssi haakimi keeththa giddon gidishin hu7e hospataaliyan woykki binnich giddon hayssa mala miishe beyttano dandayees

dumma dumasaki hayssan gopposon hayssi qasseka aybeygikko guutha nay eqqidi uttides heessa gisha issi adde izaara uttidi issi miisha ooththi shebeti sawooththizes kasseka aybeygikko guutha naayyaayida haaxela

dumma asati hayssan uttidinne qasseka nam7ati eqqidi beettosana hayssa giddon qasseka ekkizanne uttizayssi issoy qasseka ba guye zaaridi bishe beettes issoy qasseka haakime masates

au hayssan eqqidi beetto sona hasati qasseka lushe bolla issi waraqeta masatiza woykko sartefkete masatiza miisha oyqqidi eqqido sona hayssan deiza yssi nam7u adde naatanne issinne a qase

Dumma duumassi hayssan ijidi beytto suma istappe kaseka chaynasikka doosuna kaseka dophihaka doosuna hessa gishan qasse daroti hayssa giddo pi mayizayssi gaama dunguza qoodhe bola.

duma duma asati hayssan beettosana aasati qasseka ayfeoththoosana giigko ubbatikka bee siide bolla issi mishe woothidi eqqi doosana atti daagiti qas manace woothidoosana ayfey bolla hessa gish.

hossi zeeti keehipe lo iza tamare geeshsha adte hayssi asati woykko gashshe nytibidi hayssa bittan tamarana mala kawoy hayssa duyides aynestikko keehiko lo7o keesapayisti

Dummaru maasati hayssan beetofin hayssatikka qasse aybetoosana gigko hayssi tamare nayta weykko qasse de gidishin ubahayn issiniya hatida gisha hoyessa mala eqqada paayire haythe giddon geelzadatti.

Usan masafi feessan eqiti weytosa hadusuman maasatafe satikka hissi nee qase xoodi hadungura mo7enana iqqides atti daagidu gotikka dingura maayidiyosne atti daagigas geferote.

Hayssan dumma dumma asati doossona ubbatikka shiiqidi sipe hoto dendifhe abetoosana haasati kasseka hooto dendishe cogidi baggat utti doosana baggati kasseka eqqii beettosona

Dumma dumma assati hayssan ogien imetishi biretosonna haloge qassekaa xeellishin keehippe lo7izayssa gitishin halo yooge qasseka keehippe xeellanonne baana maana guyana hayssa

aha dumma sati hessan xeelli shike hippe oizayssa giddishi hayssi makinay keepe daru kowa imis izimmizappe kaseka daru koway aydeyggikko oge lo7athano wuyggo giigissano maadde hessafe kase haa

Dumma dumma hasafi hayssan heqqidi beettesona haasafi qasseka aydis eqqidosona giikko hubbafikka simola mayomaydi kasseka hayssa sheeqidi eqqidossana ize timayidays qasseka aybe giikko gaamo dummusa geetettizays.

Dumma dumma sati fayssan ojan biidi beettoosona aseka issi adde bishen beette essi geerippe ase melida so gidish maata bettinna killo misea beettinna issi mabara.

hahissan ussi addey atu abrahaam kaantamuni duruqo geetetti ganchi beette haadde gasseka haibe gikko mucholoniqibe getizayssa bayssiza addegge bishin ubba asi hayssafi biidishama

Humma dummaasati san ekifiihu utifibeetta sun qasseka sinse waggarati zaade simeshe heebeei hiza asayise maybapifaggon heretenna gido nattin simeshe.

Dumma dummasati hayssen beetto suna haasafi kasseka hay goosto suna giigko cikkidi beetto suna dubbatikka ikkidappe guye qasse hissi simisha haasayishinne xeellishe beertosuna faasafi qasse.

Hasanu kielxuun kiifut do7iza keeththa jiddu sin ageesna kasekka duudeekka kifufelo7es hayssanutidi asunnatti qummumaana malanne hara haramishekka haasayano mala keesetti.

Ayssi xeellishin keetippe lo'iza yunberseti mesafees hayssi xeellishin keesippe loqes iroppe attin nam'u hinxati beettoson hayssati kasseka layba wuothano maaddizona giikko dubbati

dumma dumma asati hayssam beettoosuna hayssi xeellishin qassekka haybeygikko ubba tamari nayti hayssam biidi tamaris wolaytta soddo yunibers diggitittizays si gidishin hayssam asati ubba

summadumamasati hayssi aybey goosanoa idoofi hattin hayssi aybey dikko lasafi yexissana gu7ettiza miirshe gidishin hayssa giddo yeesaiseetes mazamuurekka ubba miish hayssa gidda gelisana dendae

ustan qasseka issi kushey qasheti dayssi beettees hayssi qasseka qashetida ibiskikko ha asay asma kawoy ooththi ooththo namara gidayssa ooththida gisha hayssa malaoykko qasse kasetida gisha

maasati hayssa eqqidi qaala gelishie beettes isi qasseka ayge qaala gelfikko ubatishiqibe hissipe hayssa mala wosso pooschishin olo7osona ubba asati timirta wursida

Haysi xeelisin keehippe babizida miishie maxate aywis gikqo asa toho gidanakko dandayes kuhe gidanako dandayees hayssa wodoro raqachidi aywis izexi ooththidakkon heeretema shin ideyati.

hayssan issi adde hay ekkidi beettees adden hay qasseka zeelli hinke hide lo7iza mayo may7idaanne qasseka ayze bolla ganal ere woothidayssa gidihin asatas isi miishe haasayishe beettees

Dumma dummasati haysiyages amarachofa qafeti deessi goossuna hissi gano ho ray gaggussa gikko gaamo dun fertibeeti betarchipiza duugera oyqqidi uttida sa gidisshin dubba asas dessi.

Duma dumma asati hessan keeshi daro asati ekkidi beettosona ha asati qasseka ha'y bawuthosona giikko ubbatikka waraqe tawekkidi kushe dhopdoothidi issi miisha gishe beettosa.

Issi anqes issi adde gidishnutirassi ehiko loyidade gidison issi miisha qashe beettes idisaafiza miisha ayoro gididakkon erettenna sinopfe attin istilo iza mayomaydi oottidisa.

asati hayssan shiiqidi beetto sona haasati kasseka aybetos laayikko dubbatikka huxa wuyqqidi bisoppeyidi baheera hayssadaan keehippe geesh sinishe lo7eshihin beettosona

Dumma dumma asati hayssan beettosona haysi qasseka aybeegikko lokehi issi qeeri makinanne qasseka hara hara misheti bedetona istap qasse guye baggara issi lo7iza keethey wuuri beynagey

hayssan kehihe le7iza makinay beettes shinefe attin ha makinay efizayssi hayssa mala iita miisha taggidishin ha iita miishati kassi qadin awuppe beetti giikko uzbati issisooppe beettosona sasibitte

hayssati seeliin qeemappe ro7isasa ta7i deequn haasati ubbati ba yera geesshidata guye hayssa be gifidayssa izetti issi horo yeggana wana issife shiishidi warsidosana

Madun massati hayssan ekkidi beettoosan haasati qasseka pasoppe keydi ubbatikka hayssa mala ooso geeshsho ooso beheera geeshis inbeettosona ubbatikka hayssa mala geeshida kolloo

Nam'u makinati biittosana makinati kasseka si nu ziluqa iddishin simon qasseka bootha hawetha makinay oyddu tohoora de'izayssa gidishin hattidayssi kasseka oyddu tohora deess hizati qasseka.

dumma dumma haasati hayssa giddon ooso oothxoosana haasati qasse kawooththizayssi ayzey gikko bootikka hayssa mala pixidi ficxidato giye shiishshidi hisise oothxoosana baheera hayssa dangeshoosana gussakko

Dumma dumma asati heessan shiikidi issife kushe oozo ooththishe beettosona hayssati kasseka hadde guynna majja dubbati shiikidi issife ooththishe beettosona ubbatikka puxaara ba hera.

Dumma dummati heessan geettosun usafika qasse issi miisha qandusheefen kaseka baheera plaanfife geershishe uutufe heessa gichas ulfaasikka hayssa xeelidi baheera keshshana koa.

Haysan dumma dumma asati shiikidi bettoosana haasati kassekka haybegikko ubbatikka ba heera giigissishinne igeeshishin deettoosanna asati kasse ubbatikka a bara biishosmagikko heyssa mala ubba

dummasati hayssa mashonal aydigetettizayssa shammana woykko ekkanaw qoshes aywiskikko ha nashonal aydigeetetti bejji ubba asas koyssizayssa gidida gisha ubbas kawoy ekkana mala olida

Dumma dummasati hayssi aybi gifis hessi merija issate gibettidayssa gidishin ubbazi hayssa malawooso xeellana koshshessa si aybiykko lammu tammanne naynte heedzdzantho gissawu heza

hayssan dumma dummafata wara qetawekko kasse bayda geetettiza miishe hayssan dehaysi kasseka haydis hayssan itidegikko satiyidi ijji unagisha dubbaa ekkana malla

Dumma dumma asati hayssi aybe giidi oychana dandayees hayssi xeelishin qare wode asati gu7ettiza mataqa geetettiza miisha masatizayssa malisin ha7ie ooratha malkeeta kasekka payda aydi geetettidi hides.

Dummaasati hayssan eggidi beettosuna ye mutushe beetto suna haasati qasseka issi sowe bishe issifi ekkulle hamutish beetto suna hista pegu qasseka issi chaynay woykko faranjay bitteys ubbafi qasse

dumma asati hayssan beettakkone issi adde kanche barkakkedi issi miisha hasayishe weettees izi haasayiza yssi qarsekaybeygikko gofan haygida asati deila gish hizeta gudda haasayihe

modun aasati hayssan iqqidi beettosona qasseka issipfe shiqidi mici shimye kaa7ifi beyttosona hayssatappe qasseka issi sindze baggara biittizay delawun geetettizade gidishin haaddey qasseka keehippe la

dumma dumma asati hayss an bettokkona hayssi qasse ayibe giikko sartefiket getettidays gidishin ha sartefikt getetizayssa gidishin qasseka hayssi maayo mayzidi woththi doossana izeti qasseka oone gikko kawotara de7iza asatakko

Umaasati hayssan imitti shebeetes hayssatappe qaseka hissin abi aymadegeetetti dessafishin issi islamu aawaaras amitti shebeetees islamu aawa kas iziira miici shenne hama

monosati fessan iqidibeetoe hanni baggaranne ha baggara nam'u aaddeti ekkidofana sinoy qidi koshe bakees sinoy qasseka doogidi ekide seessa gish ubbatikka doogidi eki

Maru maasati hayssan beettoosona baasati qasseka hayboththosona gikko heemohamitishe beettoosona haybisi izati miiqiyosona gikko ubbatikka izeta feqkidi soogosona ummosona

Dumma dumma asati hayssa kowaase demba giddon beettosuna ha kowaase denba zisekka dumma dumma daro asata dandayizayssakko hessa gisha ubba siiqidi hayssan beettizayssakko hessa gishha ubba.

hayssa tilahune mgetetiza adde gidushin aaddey qasseka keehife lo7iza dunguzaara medhettida gaamo dunguzaara medhettida gaamo many7o may7di simishe hasa'ishe beettesi he hasa

luuma dummasati hayssa eqqidi beettosuna haasati qasseka hay ooththesona giikko namuntikka miicishe beettosuna qasseka namunti mulqizayti qasseka gaamu dunguza may7di hayssa eqqidesona issi mee kushepaz

Hayssan heezu asati eqqidi beeettosona ha heezu asati qassekka issinniya giddon eqqidaara maccasiyo gidishin nam7ati qassekka lanqqera lanqqera eqqidaageti adde nayta hessa gishaw ubbatiika qasse.

anasati hayssi haywey gooson tanikka xeellishin hayssi asati dichchanawu mala shammidi efizayta gidish hayssati amara zuna amara gora patikilte geeletoson hayssi kase efidi assi

dumasati hayssa beettoosua dumma dumma assati hayssa malawoso ooththishenne qasseka dogdi miicishe beettosna izzati aayba hasayidi miicidakkun erettinna shinippe attin dubbata

Dummadumma asati hayssan iggidi doofena hayssati qasseka keehife lo7iza lo7iza mayomaydiissife hiddi kaa7ishinne kushe dhoqo worthidi izefi qayba hasayidakon idotemma hinitpattin issimiishaasa e

Hayssan keehippe daro asati uttidi beettosona qasseka uttida pe duyeeti hissi miishe shiiqida yissife haasayishe beettees hayssi izati haasayiza miish aybe giikko ubba asay hasayan

Dumma dumma xati hayssan eqqidi haasayana mala dubba asati koyosona hayssi issi addeykke hipe lo7o waade gitishin eqqidi hayssan dumma dumma nusheka haasayishe beettis hessa gisha gasse.

ha dimasati missi giccido fisiti gooto isigudi dendes en hasi xeetish keehife lohi dames ekidishen aystafasika hayyeskiza soqo issi mixeyeofi dees

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosona adaro asati qasseka poolliseta gidishin ubbatikka issife shiiqidi uttidi beettosona hessa gishaw hayssa mala asati qooba wustidi uttida

maasati hayssan weetosana asati qasseka qeehife babisiza asata gidi sintche bagkara uphibaynnaddey seeno uttiles qasseka attida gitikka hay bawasosa na gikko datikka

Dumma dummasati hayssan shikili uttidosona naasafi kasseka daroti poolisata gitishin poolisati kasseka issi isimusha seellishe beettosona ubbhatikka issino namma hilza oydda ichashati

Haysan dumma dummasoti beetokones ospi haadduwekka goosh hispoolis ageletizaadde issan feette issi qafekka coobidi uttidi simiisha yeldishin beettesa

Haysan nam7u poolisi additi beettoson nambata pirase guye bakara daro hasati beettosona haasati gastika hayzis peqqido sonan giikko issi asay izeta poto denthiza gisha peqqidie

Dumma dumma asati hayssan beettofana gidoppe attin hayssi issi poolisekqo apoolisey qasseka eqqidi issi miishe haasayishi beettees apoolisey ayfa hasay diikko issi miishe haasaye.

ha dumma asati hayssan beettosona haasati qasseka ifsi putidi hissi miisha haasayeosonna haysati qasseka haatayiza miisha aydey gikko dubbatikka baas go7iza u7iza miisha haasayishenne oolise ferayysippe ua

dumma dumma asati hayssan uttidibeettosona kihippi daro asati doossana hayssatafe qasseka poolisati darora shiqidi uttidosana poolisati qasseka hupe bolla qoobeya uthidi uttidosa

Dumma dumma asati hayssa eqqidi beetona asati qasseka ochizaede biikko issi pollise eqqidi makina issisidi issida pugu7e qasse issi hisi meesha asata ochhessi qasseka asatikka hayssa bollan zaari shidae

dumma dumma asanayti hayssan eqqidi beettosona istappe qasse nam ati sa7an uttidosona hatti daageti dubbati qasseka eqqidi maarara eqqidi hayssa daan pooto dendishe habeetosona

Helsen namupu makinanne asati wiyetosn mayqan dexxidi qafe koshe bekko wossiday tirafifi giqtina tilafifigaeka aseka guye zaaridi tumakina giddon denassi deellis.

Dumma dummaasay hayssan eqqidibeettees haasi qasseka hayzi iqqide gikko ayssi keehippe daru paaththa gidishin ha haaththay qasseka keeshsha gakkidibeettees ayssi keehippe babisi za misha gidishin ubba asi hayssa

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosana haasati qasseka nam7u asata giitishin afrka qende polotikenya gidosana haasati issa gisha ubbatikka qasse uttidi hayssa balla haasayidakkon lo7o gido.

dumma dumma sati hayssan shiiqidi beettoosona suuqidi kasseka kushe baqqife beettoosona ubbatti kasseka ayfe attoosona gidikko manaxire ayfi bolla wathidi beettoosona issi macaka beettawus harati ubbay adde

dumma nayti missani eqidi quma maagishe beettoos hanayti kasseka quma ubbafikka maarara eqqidi ekkidi besanida besanida ba kuma ba quma ekkidi boossona issay

Dumma dumma asati hayssan heqqidi beettosana haasati qasseka coo gudi heqqida asata gidishin dubbatikka maldaneta waggati qasseka dunguza huphe bolla uthidi uttidoossana hayssi qasse.

Asati hayssan uttidi beetokona hissiyadde kanche uttidi beettees hayssi qasseka macheti ubba izan shiici duunakko uttin iza giddo haasayise beettees hube bolla

Azume asati hessan geettofana taraasti guyi baggara desse xinxerato kasseka dayizatti issi maawanne issi kasseka atte nohay ikili ge xeelishe beettosana.

Ma dumawa nayti hayssan eqqidi beettosona hanayti gasseka ay ootosona giikko ubbati maarara eqqidi baas quma ekki zekkizi boosonna ha qummay qasse xeellishinke hife lo'iza qumamasatees hessa gish.

Hanna rebecha abiadaadan cabeb getetizessa gidishin hanna qasseka addisaba katamas kantiba kichada wuthaus qilishin keehie guoza macasseku anna xiilli shinka keehite guroommasate.

dumma dumma sati hayssan eqqi buukuu issi adde kanche perka eqqidi beette saadey qasseka aybo thigikko eqqidi hissi miisha haasayi she beettes ayba hasayigikko taas eretena gidoppe attin diie

dummadu ma asati hassan shiiqidi beettosonna haasati qasseka ayba woththosona giikko eqqidi issi waraqeta bessishe beettosonna qasseka kode bolla issi miisha wothidi beettosonna qasseka giddon deiza issi macana

amma son cugan cuban asati beettosnaa issi cugan deizayssi hissi addena barga gidishin kasseka namunzo cugan deizayssi issi haayunne hissi macanaya siphe beettasuna

dumma dumma karasi hayka fiiqqidi histito tidi beettasona hawasati qasekka ubbati maarara oyde oyqqido iqgitutiri hissi miisha asayishe beettosonna iiziti haasayiya miishhirase kaigeygikko

dumma dumma sati qaseka biidi maaburatey ootettizaso gidirakko erano koshes hayssi keehi pedaridesta eridayssappe hayssi daro gidishin ubbasikka hayssa erana dandayinna gussako

Duma dumma asati hayssan kuwaase dhiqishenne kaa'ishe beettees hayssa ubbati qasseka coogidi woxxishenne qasseka attidaageti kaa'ishe beettees keehipe giita gita asati kaa'osana

dumma dummassati hayssan giyan sammi shinni banjusin beestes hayssa giddon bayssizeyssa sunkurta geetettizayssannu dumma dumma miisha takki disin haayintinne haawati dubbatikka issan beettosana

hayssan dumma dumma asate geera hemetishe gmeteys hawugera heemetizayssi qasseka asa naytikka hayssan onlitto suna hayssatappes haste izasappe giddon issi makinay beettidis

dumma dummasati hayssan beedokoma hayssi isijeesa gidishin kiyoththay qasseka geexetti wuribenna keeththa ha keeththa keexxizay waanida sa gidi dogome erattenna gidoppe attin hayssi lo7oosan deenna

Hayssan nam'an dhuruuwetidi makina qommoti beettoson nam'u makinatikka issi mala go'a immidayssa gidishin nam'atikka oddu tohora deizayssa hissafe guye qasse issi baggara deizayssi buotha gidishini

Ha dumma nayti hayssan bajajeera issisero ubishin beettes hayssi qasseka bajajeera biza nayti awu kilirakkon eretin shinippe attin tani xeellishin mince giddo diza asata masa.

Amezu masati hayssa keeththa masates geessa gidoppe attin hayssi masatizaysti aywe gikko hayssa giddon makinanne daajjeta aggo benzireta wursikko yiidi hayssafe duugisitii

Si kasseka haybeegoykko si megetetida miishe gidishin hayssi kasseka haybeegeykko telekoome geetettidayssa hayssi dilqara zaafettidayssa gidishin saafetidappe guye qase hayssa daan uthida

Hayssi xeelisson keehippe lo7iza haaththa gedisin ha haaththay qasseka goggizayssi keehippe lo7es ha haaththa kasseka goggidaf guye asa nayfi huyano koshshenna haywis kiikko hayssi iitida haatha gidi dalsh.

san geysseka bettize siisiyaayonne si haaki me macasha beettosona am7a tikka qasse si miisha wucthihi beettosonay izati uthiheethi aywey gikko na7iya kushe bolla wothidi si miisha xelle

Hayssan qasseka nam'u jugara diggidi utidessa hayssan asati joogidi issi jugara deyi daageti uttido sona asteka issi jugara dei daageti issi bazsha digiletti namachinan araso bish betton

Ubu du mosappe hissan wureto kun diqaka ikki dansati keehife logiza sahan ekki dokona dubbati ikkida haydis kikko keehife goassa gos maymoyedi ikidosa.

Dumma dummasati hayssan beedoosana hayssi qasseka aybegikko dubba asay fiiqidi ka7iza bootakko hayssi qasseka dumma dummasati istappe simey sinthe baggara dhidi beettees aybegiko

dumma dumma asati hayssa haaththe giddo gelidi qar7ishime guppishin beettees haaththe xeelli dim geeshsha masatenna shinippe attin daro asati iza giddo gelidi beettees ubbatikka qasse bamayoo kessidie

Anam asati hayssan beettokkona issi addinay barkawuttidi pooto dendishe beettis hayssi qasseka dootay hawan diza ziikko hayssi arbamincha giddon beettizessa gidishin ubba asati hayssa..

hasi addenay kasseka eqqidi footo dingishe beettees aaddenaafe kasse guye baggara gaamo beettes gaammoy kasseka oone asati meidiyoosidayssa gidish hayssike pe lo7o

dumma dummasati hayssa mala azudzu geetettinayssa ugidi porto dingise beettees hayssay ka qase matappe issi adde gidishin faade kasseka hayssa mala azuro wuqidi beitees issa gish

umme dummansati hayssi xeellishin keehippe lo7iza cililo gidi haasana dandayosona tani xeellishinka hayssi keehippe lo7iza shaagidishin izo biddo kasseka didadidi gorqoro keessati beetosonna asai

Issas dumma dumma asati beettooson beettosona hayssan qasseka beettizayssi hissi caarenne qasseka careppe mitha qililida mitha ti kanch beettosona hessa gish o dubba asatikka.

Unake hippe lo7iza nayiya heqqara beettoos hanna qasseka miicashe beettoos iza gixxida sure karetha gidishin hara izi may7idawubpeekka karethakko heessacho gu7e qasse dumma dummasati hiqkidda.

dumma dumma asati hayssa qasseka seelishin keehippe zamanzey beexes hamuze qasseka keehippe maanawukka qasseka bayzanawukka lo7o gidishin hayssi gaammu giddan sile geeletti zakki

dumma dumma asati hayssan biidi pooto dendidakko ixenna hayssi kase kaaye geeggikko keehippe loiza shaa gidi hayssa mala sane keehippe lo7es huphekka hayssa ubbaasikka daanaw dandayis hessa gisha

harsan issi macasaya beettawus macaseyaka qase ba hude bolla qouba wussidayssa gidishin macaseyappe qaseka guye baggara beettizayssi teehi issi gita shuuchchay beettees na7i a qaseka shuchchara issi

dumma dumma asati hayssa biidi iqidi pooto dendosona hayssati kasseka aybes dendoosona giikko ubba asay hayssada biidi dendidakon kehife loo o gidida gisha ubbati hayssan biidi dendoossona

Aa dumma macaadhi heyssan ekkidi beettosuma hamacati kassekka hayzi seqqi doosumay qikko hayssa giddon kawo dooranawu giidi halqetifi ekkidi heyssafe guye dooridi bidosuma

Ha dumma asati hayssan uttidini qasseka issi woso wuthish beettosona harasati qasseka aywa wohtosona giikko issi addey uttidi si macasha odiya miisha komputere geetettiza bolla xaafishinne suntha uthi si petes.

Dumma dumma asati hayssan yuudi ikidi maarara naagoosonna izeti naagiza miishe qasseka aybeyyikko hayssa mala eqqidappe buye asata sonthara haybakkoro immidi qasseka hubba miishe

hayssa daro asati eqqidi beettosuna harsati qasseka hadis eqqido sana giikko ubbatikka mirca geetettizessa ba ubba asatikka ba haxoona malaqana mala hayssa miidi eqqidosana hessa gis

ha dumma tamare nayti hayssan ekkidi beettosona ha tamare nayti kaseka ubbati kashicidi eqqidosona gussa eqkidappe guye qasse hisi mishe ooththosona hayssi qasseka eweegikko ubbati eqida

Ama dumma macamayti hayssan atiri biitoson amacanayti kasseka hissi miishe ooththishe utti donssona hayssi kasseka hay bengikko basin auddudi afisenta uttidosona harayda.

Maansati hayssan beettosona daasati kasseka hay bawuththosana giikko ubbati kasheqifi hayssan hudteti beettosona hayssi kasseka kowaase kaha izanayta masatizayssa gidish ubbati ekideesonna.

dumma dumma asati hayssan eqqidi yo7edufana asati aybas eqqidakkonne erettenna shimeppe attin ubbatikka koshe bolla hwaraqeeta oqqidi eqqidosana hessa gishsa ubba asatas dimmana koshsheya miisay aa

haysan dumma dumma asati shiiqidi beettosonna haasati qasseka uttidinne heqqidi issi meisha naagishi beettosona histi naagi zannisay qasseka aybe gikko ha essa giddon nashonale ayde geetettizayssay.

ha dumma tamare nayti garsushe nayti hayssan beettosuna anayti kasseka ega wettosuna biikko eqqidi beettosuna anayti ekkidappe guye kasseka issi isi meisha ootha shenne qasseka biishe wiishe eqqidie

dumma dumma asadhi hayssan shiqidinhu eqqidi beettosuna faasati qasseka issi miishe baxaafisishe beettosana dubbatikka maarara eqqidi issi miishe naagesona iza naagiza ssi qasseka haybeeygikko issi miishe naaguosonna

Dummasati hayssan shutudi tugaara xu baa deyzamech biqonna hammatikka toppiya si woththe wochizayta fitishin namamatikka doonibeekkona erchin mimay ounada dufay attawus nama

issi dumma dumma asati keehiphe lo7ooosana qasseka wexxidi wexxida puduyei inchikko waanca moosama hayssi qasseka soofi geetettiza ushsha gidishin a ushshay ubba asati woxxana mala wudida

dumma dumma asati hayssan eqqidinne qasseka beettoosona hayssati qasseka kuwaseka iza nayta gidishin ha naytayti ubbatikka issi issi ooso oosthoosoona aybe giikko qasseka keehippe lo7iza nayta gidida gish

adtomma dummaasati hayssa mala kowaganeti issi asi intereyssa weykko wanja miizayssa gidikko hayssa mala woxesana hassa ubbayssa ka kessano koyidadis

amma dummarsati haysse beettoosona haasati qasseka haybehoththosona yiikko gashshe nayti sipe shiqidi kowaase koshe kowaaseka ishe beettosuna ha nayti qasseka diiccana nayta gidiza gishawu

dumma dommo nayti hayssan beettosona anay qasseka issi miishiya oottise beettooson isifi ayba wolpiti incidakkon eretina shin idartin ubbaasi edetas kushe baqqishenne dufarshite

hayssan dumma dummaassatis eqqidi ufayishe beettosonoa aasati qasseka naybis sonu gikko naa ubbatikka iqqidi si naayy kowase kari daagguguye wancamishi beittisa wancamidagisha

Dumma asati hayssa aaddey lo7ookko giidi haasayishin beyadis ayaaddey qasseka ayba hoththizade gikko si mishe hasayishi bettis hayssi qasse haasayibeyssay gegikko ubba asara shigidi sipphey si mishe haasaye.

Dumma dumma asati beettosona hayssati qasseka aywe gikko isporti ooththiza asataggi dishin ubba asati qasseka hayssan biidi ooththana dandayosonra ooththidappe guye ba bollanne ba ubba miisha naaganaw koye

Dummas dumma asati hayssan kowaase kaa'ishe beettosonna hayssi qasseka keegippe guutha nayta gidishin hanayti kasseka issi miishe ooththoson aygagikko kushe kowase kaa'ishe beettosona ubbate

hayssan dumma dumma nayte sipe shekki ittidi beettoosana anayti kasseka ubbatikka hehipere iza nayta gidishin kowaaseka iza nayta masatosana ubbatikka assuma ayo may7idi hayssan beettosana qasse

ha dummosasati hayssan qeehippe cora asati beettosonna haasati qasseka nam7u tammanne oydontho hayssa mala sporte asati ooththishe ubba wode o bonchetes hayssi qasseka heessa gisho hasati ubbati shiiqe

dumma dumma asati hayssan woxhxishe biittosona hasati kasseka ayf suxuyona giikko ubbati tellishin qowaassikka izameta masatosona hessa gisha uxxausona woxxidappe guye kasse keeppe

Asan dumma dumma asati beetto kona issino isportoothiza masati yaama caasay beettawus izakka qasse tamanay asati goaasika ishe may7ida may7o mala may7ada eqqada mincafe beettawus.

Dumma dumma adde nayti hayssan eqqidi beettosona hayssatikka qasse ubbati kowaasi na ka'iza nayta gidishin ubbatikka issi mala mayo may'di beettosona qasseka izeti eqqidasoy kehippe lo'izayssa gidish.

hayssi qasseka asa nayti a'oksizine getettizayssa hayssara laaggidi ifanau mala hayssi go'a imees hayssi qasseka beettizayssi awan giikko hayssi hospitaaline woyikko qase kilinikke giddon beetes

Dumma dumma asati hasadan hisse miisha oyqqidi bessishen betosana hadaro asafi toqi a geetettizi qiphuntako duyo baggala xaafe xilides asafi kaseka oyqqidi issi wara kita bessishe betosana gudessa qohyssa gisho.

Asann xeellishin qasseka hidumma di ma qommo kalameti beettosuna hayssa asati gorettizay si aybas gikko si simishe xaafananne asseka xaafidappe guye xeellamaw hayssara go7ettos

hayssan qasseka witiyeyssi nam7u meyqata gidishin hayssafi qasseka ibiigikko si moy silke gidishin hisi meephisseka silkes baatiray wuriya wode hayssara immiza woyko batira sakayizayssa fawur banke

hayssan dumma dumma miishati beettosuna hayssi kase kahay beggikko hayssi kase karetha miisha gidishin ha karetha kase komputerera issife dehiza miisha gidishin hayssi kase ubba astas gu7a immonna akano dandayes komputerede

hayssi makina gidish makina qoomurappe hayssi hissino hayssi kaseka xeellishi masabiza yssi issi makina yitikko iza makina gorchidi ihizayssa masabes hayssixe

asna tummansati hayssan seellisin hayssi keefippe goobade gidizayssa wedooson hessi chaynadde gidishin issi ooso uruthi shebeetes uphe bolla qooba masatiza miisha wuthidi sapei

melu muasati heyssa hayfegidi wudino dandees durofi attin heessi hube meleshesami aggiditin hamesha baasas gaa ishiqas keehi pelloo hubey dhooguti meleshe

suma dummasafi aysa mala milki gitatta beyssawe kumaa male getatibessa hargosan fidi kasseka haysatifiti asa raasa raasaana milaana hara qasseka yoyekka

dumma dumma umbaleti qonoy hassan beettes ummobale qommu qasseka keehippe ceehippe lo7iza gidishin hayssa mala uuratha qommukqo hayssas qasete suntha geetettizayssi haypone silke geetettida

dumma dumma asati hayssa aybe giidi oychchanna dandda7es; hayssi mali cachera kalkuletere geetetizayssa gidishin iza bolla qassika xaafethidayti issinno nam7a heedzdza oydda ichchasha usuppuna laappuna hosppuna uddufuna zero.

Mawasati hayssan hayssara xuufe xaafanokka ba naytas shammis hayssi qaseka keegippe lo7iza xuufe xaafidayssa gidishin ubba asa naytas shammana koshshis hessa gish ubba asi shammidakkon

hayssan dumma dummasati dumma dumma eqo deera eqkidi beetto sunna hayssati kasseka hwaanidi eqqidofen biikko ubbakikka bhisi issi issi noy makina bolla sine asseka makinattu giyorakka sino sinceae

Dumma dumma ssati hayssan beettosona ubbatikka qasse sayke le laaggishe beettosona istape guye qasseka paaranjatika beettossona ha sinthara de7izaabeti qasse karetaa asata gedishin ubbatikka hissi

dumma dummasafi hayssan pararanne qasseka hissi noy harira bishin beettis issi aaway para bolla uttides hissi nuy qasseka hare bolla uttidi izaji awa bizaakkon erette ma shende attin bishe doosuna

Saan issi makinay zeettes makina bolla qasseka guye baggara gaare zeettes hagaare qasseka sinthara makinay bishin beegidees ogee xeelishinti hippe lo7iza oge giddishin haysse oge awan dizaakkonne eratte

una dummassati hayssan efidiweetona kaseka hare oge bulaara spaalte bura harenne gaaris ebitin beettees hayssi kasseka hasa nayti xeellishin keehippe baaza

Hayasan eqidi beettoosonna issi awa qasseka hayssan kori dere geetettiza ogen saykile ishihe beettes issafe guye kasse addeppe guye bagkara daro asati beettoosonna.

hayssan beettizayssi qasseka qeeri hare beettes arappi qasseka asati beettosona ayssi xeellishin baabure keeththa masatizayssa gidishin hissi hissi mesha hayssa hare bolla wuthidi sisofi haraso efaa

Haysan keehipe lo'iza maqinay beettis makinay kasseka makina bolla deyite ssi keehipelo iza ciishsha gidishin ha ciishay kasseka seellishin keehipelo izayssa asatikka sintha

Dumma dummasati hessan qidi beetto sanhaasati kasseka si siyasatara hasayi himhen kasseka cimmi daassati haystan ayfe bolda ana ciraachidi beettosa gubbake qa shinkidi.

hayssan oge bollan beettizayssi hayssizo geetettiza macina gidishin amakinay qasseka hayssa oge bollan he mesishe beettees hayssi qasseka asa nayta woikko hara hara misheta issi sooppey haraseaa

dumma dummasi hayssa hessa daamma qogoretu suna hayssi qasseka dumma dumma goaas immiis hayssi to homece tana qasseka lanayti gallakka biijetishin hayssa

hessan xeelishin gasseka nam7u adinaati makinappe guye baggara guye wula duuyidi piqqidi beettoosan hayssi fikasseka hefis doyidoso na gikko yoogidi doydi piqqidosona hessa gish

Dumma dumma asati keehipfi daro asati hayssan himettishin beettosona haasati qasseka si si ubbatikka baxu musobaxi mooko dosna heessata biye zaari shin qasse ubbati shigid

dumma dumma asati hayssa hemettishe beetto sonna hayssi hemettano keehippe lo7izawage giddishin ha oges qasseka makinay kabees asatikka bishe beettosonna hessa gishawu hayssa oge dhoona kawey

Tumasati hayssan beettosona haasati kasseka oyddo asata gidishin oyddo asati si miisha ooththishe beettosona izete ooththizayssiti hayrey gikko ubba miishe ooththosana

Dummaa dumma asati hayssa seellise keehippe qowosono aybisse gikko keehippe daro makinati hayssan beettosona haa makinata qasseka bessiya issiyaddey izatara hamutishe beettes makinay booththanne

Madalansakifeessa katawa giddon deida uo ubfati bayttanan beenin hessa xirinthan taasibetizati issi aaya gerewishin beettes kasseka issi bara jamafatiza issi guutha haysuziya haayishin beettes guussakko

Hayssen dumma dummasati beetoeso hasati gasseka mitha bellaweykko haray bolla gaari nedetidayssa ittidis fifsasata gidishin ubbatika shiqidi dihispe gooton aasati gae.

Hayssi seebishin keefipfe dumma dumma asati eqqidi beettosana ha asati kasseka eqqida aybis giikko ubbatikka makina giddon getidi issisooppe haraso baana gidosana makinay qasseka.

Masati hayssa eqqidi zeento haasati kasseka hissi miisha naadigessa gakko ceelli latika masati usuna hayssata giddon kasse issinne macama giddishin dhammati halti nayta.

dumma dumasi hayssi dutame persentaya geetettida doeykku hatammanechina opersente geetetigati betis keeththay xeedishinte hipollo izayssa gidishin haysse mala keeththa giddon de7e naakoykko zukun dammanessia

sawssemeka beyiti dayti gehipfe sife haasay yedizaa safafichi agati kasseka isti meshe woraka taagolla yelishe izdi faasayi emeshedee izi ahe pugdimikka saneyere shene

Hayssa nam7u asati kasseka beittosona issi noy badar gida deizayssa gidishin issi noy kasseka wodhdhidi hemetizayssa issi xeelishin keehe oge keehippe lo'izawudie ogi gidishin balaziti ca..

hayssi keethethi xeeldishin tifihippe doyiza keessa fidihin a kithay qasseka telebiniybakkoebakko isa fiddon des hessa gisha abbahasay dosana molla hayssa teleizinegige

Dumma dumma asati hayssa giddon gededi deyanawu dandarosana haywiskikko hayssa kawo keethxida keeththe gidishin ha keeththey qasseka yeefettizays kondemminana keeththa gefetessa masafe shinip attin hayssikee.

xeelishin keehippe loiza keeththa giichin hayssa malakethe hayssa arbabince giddon deenna addisaabakko awukko deyano dandayes qasseka keeththappe qasseka sinthe baggara deizaale keehippe lo7izaloydaa

a dummasati hayssan beettosonna hayssan gasseka weetti tayatti banke gidishin ha banke giddo qasseka biraassi imunas menne qasseka wuthanas biizaason issi aaway karen ittudite

Hayssan dumma dumma sati iqqidi beetto suna haasati qasseka si mishe seeeliche beettosuna izeti waraqeeta bolla huuthiday ayba gididakkon erettenna shinisfe atti seellishe beeto.

Umu aasati hayssan eqqidi beettosana ha aasati qasseka issi macananne essiy adde gidishe nam7ati eqqidi issi miisha xeellishe beettosona eti xeellizayssi qasseka haybey giikko ubba

Asati hayssi hayze giti oychano dandayoson hayssi qasseka izegikko asati ubbati hayssa timiffe tamarana koyide gish ubbati qasseka ba sunthaa xaapisaana mala neqqumamana

dumma dumasati hayssi ayweeges hayssi qasseka migizet dura xaafeti dari hissi meishe deeshayssa bolla qasseka xaafetide miishi aywe gikko wolayta pirattis itoopiya konferseshoni wiizimatiyo ayeyay giza xuufedee

Kehiippe daro asati eqkidi beettosona haasati qasseka ooththizayssi aywey giikko izefi issi mish ekkidi xeelishe beettosoo izefi aywa xeeliyakun edettina gidoppe attin qanche daro asati hayssan des

hayssan issi addey eqqidibeettis eqqidi gidonnan uttidi beettis aadde qasseka may7idayssi astamareta may7o masates haybiskikko hessa mala mayota astamareti mayosona addeppe qasse guye baggara cillilo

hayssan keehi daro asati beettosonna asati qasseka hay borothosona giikko ekkidi xoogidi ha xeellosona keehippe lodiza issi keeththayka hayssan beettees ha keeththa asati qasse ubbati

Asati haysan eqidi betosona eqgi dhidutokkona qifeseten hissi haaddey issan heqqidi pirtes haadde gasseka ube bolla qooba efatizammisheen oththidayssa gidishen ha qoomasaekka keehippe

Dumma dumma gashshenoyti hayssan uttidi beettoosanna hanayti qasseka ubbati issi miishe oothishe duussana hizit uthide sh qasseka aybey ggikko uttidi issi waraqeeta bolla xaafishenne qasseka oosishe beettoosana hearay qas

Han hayssan issi macasiya beettau macasiya kasseka ubba naytappe xamunada chilamati jimmida gishsho wurikko dokka timirte uxxete hiida gisha wanca imidiyospizitas hessa gishsheua.

dumma dumma gashshe nayti uttidi issife xannayishe beettosona havnayti qasseka ubbati kushe bolla oyqqidayssi maxaafa geetettizayssa gidishin ubbati tamare nayta nam'u addenatanne nam'u maca nayta

hayisi qaseka deelisun daruna ti ifaisan shiiqeti utti dukona anayti kaseka kompitere bolla simeshi rootise itusona ides ootise meshi ayfa kididanaka erettenna gidoppe attin uga

dumma asati hayssa xeeygeshin keehipe lo7iza aspaltxe gaana dandayis iroppe attin haspaldippe kasse hanqe baggara shuchati goykko kasse issi is si miishati beettoson hayssi kase qaybegikko mithati

dumma dumma asati hayssan beettoosona istape qasseka issi addey sinthe baggara adhidi oge la7atosonne qasseka iiti daasso giigissi hin beytes harati gasse joogidi eqqidi betes

Dumma dumma makina qormoti hessan beturoosana hayssan kasseka deiza makina qormoti dissinowe baasi giddeshin issinoe kasseka minibaasi gidtizayssa tidayss kasseka ajajjie gete

Hayssani issi aadde qidi beettes aaddey qasseka hayfe bolla maaxire oththidayssa gidishin qasseka issi maaxire ithidesh qasseka uge bolla ekkidi coo gidi ha xeelishe beettees.

lopephesse gidi ubba asati paseka hayssa mala oge dohida ubba asati ubbaasati hayssimera dososana hessa gish ubba asi hayssa oge seelifinke hipe ofay ettees guussakko hessia

Dumma dumma assati hayssan beettosono haasati kasseka gedi issi miisha ooththishe beettosono aywe ooththosona biikko nam'u pooliseti hayssan heqqidi beettosin nam'u delafetikka qolo qooxi kannaa.

Ubba asati haychan biidi idheka oosona hessa asati gishe aybas diikko teehippele huza keethka sheexxishe haystha mala ba katamay lo'ana mala dubbaasi giigasees hessa gisha ubba asati shiiqidi.

dumma dumma asati haysan eqqidi beettes; ha asati qassekka aybe giikko naa7u maakinanne naa7u miishsha ekkidi tookkidi eqqidosona; ha maakinay qasssi poolise makina malatizayssa gidishin ubbatikka.

Hayssan haydzdzu heedzdzu asati eqqide beetosona haasati qasseka ayllande kushe bolla oykkidi eqqidosona giddon isse macana dawus nammati kasseka eqqidati adde nayta hissa gish oge qassea.

Dayssan issi makina qommoy beete tamakinay qasseka haydis eqqidey giikko issi ooso uge oosthihin beettees ogi weethida pe guye qasseka issi issi meisha hayssa malalo iza miishata wuthana koye.

Dummadu maasrati hayssan eqqidi beettosana aasati qasseka haydis eqqidosona riikko ubbati shiiqidi barka eqqi beokkona issi baggara manatxire ayke bolla wothi dagekka duessana hara baggara qasseka choogis.

San dumma dummaasati issife shiiqidi kushe mecetise beettosana haasati qasseka kushe mecetiyowode baggasati qasseka haybewothoosana giikko ubbatikka shilqidi pooto denthoosana qasseka qoora hudo

hayssi taseta xeellishe ise miisha gididakko lo7o hayssi xeeliso hayssa kidope haaththe yedi eegettiza miisha masates kase kasti bagkara haaththe guggishe beettis hessa gis

dumu basati hessa gayxosana basati qassega feysayyppe gigikko kushe mecestidi kushe mecestida ku diyesati keehippe durida gunta anjana gana xiyoystoosna heessa gisso assikka

u masati hayssan deettosuna haasati qasseka ooraatha medhetida gombara issi miishe ooththishe beettosona hizetti ooththiza miishiaymeegikko mubbati shiqifi koshe mecetishe beee.

Hayssan dumma dummaasati beettoosona ubbatikka qasse shiiqidi kaa'ishinne qasseka issiso issi miisha xeellanaw bishin beettosona uhayssati qasseka shiiqidi beyidappe guye issi issi miisha ooththosona

Asi kethi xeellin keehippe lo'iza keeththa masates gidofe atin ayssi keesetha gidonnan hayssa giddon asati haaththe woothseka hayssa giddon haaththata olo7estidi woththosuna uchchida